Abɔfra bi da fam a ɔremoemoe. Abɔfra no ahosuo yɛ buroni. Abɔfra no tirinwi yɛ tuntum. Abɔfra no rehwɛ adeɛ wɔ fam. Nneɛma a ɔrehwɛ no wɔ fam no no yɛ ketekye ne ketekye kwan, ne nhonin a wɔgyinagyina ketekye kwan no ho kita nnadeɛ.

Maame tuntum bi te ntoma a yɛahyehyɛ ho ɔremoosmoe, n’ataadeɛ ɛhyɛ no yɛ penke. Ntoma no dodoɔ ɛmu dodoɔ no ara yɛ kente, bi nso yɛ ntoma pa. maame no wɔ anigyeɛ mu.

Mmɔfra bi te . Mmɔfra binom te dan bi mu. Wɔtete nkonnwa so. Mmɔfra no mu bi yɛ mmaa, ɛbi yɛ mmarima Buronin fitaa te wɔn ntam. Buronin fitaa no yɛ ɔbaa. Twerɛpono wɔ hɔ a wɔatwerɛ so. Papa bi gyina kwan no ano. Ɔhyɛ kyɛ. N'atadeɛ a ɛhyɛ no so yɛ kɔkɔɔ, fam no yɛ tuntu .

Wɔ dan bi mu, nneɛma bebree wɔ hɔ. Nneɛma no bi yɛ sɛ nkonnwa wɔ hɔ, staffing chairs wɔ hɔ, nhwiren wɔ hɔ. Nhwiren no bi si table so a table no so no buuku da so. Nhwiren no bi nso si dan no ano.

Nkurɔfokuo bi wɔ nsuo bi mu. Ebinom redware, ebinom gyinagyina hɔ. Ebinom nso so yɛ mmarima, ebi yɛ mmɔfra, ebi yɛ mmayewa. Nkurofokuo no mu dodoɔ no ara nhyɛ atade. Asuo no agya, nnua mmienu sisi hɔ. Afie mmienu bi nso wɔ hɔ. Efie no ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ.

Nnipa mmiɛnsa bi gyina asase watraa bi so. Wɔkuta pipe bi mu. Nkrɔfokuw no hyɛ ataade. Ataadeɛ no n'ahosuo yɛ akokɔsradeɛ. Nhwiren wɔ asase watraa no so. Atɛkyɛ nso wɔ asase no so.

Nnipa bi wɔ dan bi mu. Nnipa no mu dodoɔ no ara yɛ mmeranteɛ. Wɔn ahosuo yɛ Aborɔfo, wɔn tirinwi yɛ tuntum. Wɔhyɛ coat. Ɛbinon te akonnwa bi ho a nkrataa fitaa gu so. Baako reto twɛdeɛ.

Wɔ dan bi mu. Ahomegyebea akonnwa si hɔ. Ahomegyenea akonnwa no, foam da so. Wardrobe si dan no mu. Wɔahyehyɛ buuku wɔ wardrobe no mu. Dan ho mfonin nso sisi wardrobe no mu.

Nkurɔfokuo bi tete fam. Nkurɔfokuo no nyinaa kuta twerɛpono. Nkurɔfokuo no nyinaa yɛ mmɔtafoa. Nkurɔfokuo no nyinaa kuta twerɛdua. Nkurɔfoɔ no anim no, papa bi gyina hɔ a ɔgyina twerɛpono nso ho. Papa no koto hɔ de nsa akyerɛ twerɛpono no anim. Papa no kuta buuku fitaa.

Nnipa nnan wɔ dan bi mu. Nnipa no a wɔwɔ dan no mu no, ɛmu mmeɛnsa yɛ mmaa. Baako yɛ barima. Barima no te table bi ho. Table no ho ahosuo yɛ fitaa. Table no mahin bi sisi so. Mahin bi nso so ahyehyɛ wɔ nkyɛnkyɛn. Nnipa nnan no mu no, ntadeɛ a ɛhyehyɛ wɔn firi wɔn kɔn mu kɔsi wɔn kotodwe.

Nkurɔfokuo bi wɔ dan bi mu. Nkurɔfokuo no ahosuo yɛ tuntum. Nkurɔfokuo no hyehyɛ ntaade. Wɔn ntaade ahosuo no yɛ ahabanmono ne fitaa, bi nso deɛ yɛ fitaa ne tuntum. Nkurɔfokuo no tete nkonnwa so. Nkonnwa no, book deda wɔn anim. Bi nso book kitakita wɔn. Twerɛdua kitakita wɔn. Nkurɔfokuo no nyinaa yɛ mmaayewa.

Nkurɔfokuo bi retwa lorry kwan bi mu. Wɔn ne nyinaa ani kyerɛ baabi faako. Afie akɛseakɛseɛ sisi hɔ a ɛyɛ mmorosan. Mmorosan no mu wowa pa ara yie. Nkurɔfoɔ d nkurɔfoɔ no mu dodoɔ no mu dodoɔ yɛ mmɔfra, emu nso dodoɔ yɛ npanimfoɔ.

Nnipakuw bi asa line ahodoɔ mmienu asoa adaka wɔ wɔn abetri so. Nnipakuo no mu ebi gyinagyina nkyɛn nkyɛn. Adaka no ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Akokɔsradeɛ ne ahabanmono. Ada no so no, nhwiren gu so. Wɔn a wɔgyinagyina yɛ astrafoɔ.

Mmaayewa bebree asa line atena mmienu. Mmaayewa no fira ntoma pa. Mmaayewa no ahwenneɛ gugu wɔn kɔn mu ebi nso da wɔn tiri so. Mmaayewa no kuta hankɛkyief. Ɛmmaayewa no akyi, mmaamua bi gyinagyina hɔ. Mmaamua no gyina apata ase. Apata no ahosuo ɛyɛ kɔkɔɔ ne tumtum.

Nneɔma bi wɔ dan bi mu. nneɔma bi a ɛwɔ dan no mu bi ɛyɛ akonya, teebul a kɔɔpo esi so, nhwiren, ahwehwɛ a ɛbɔ dan ho, teebul a nhwiren si so. Baskɛt si so, nkrataa a yabobɔ no mmienu nso si so.

Wɔ dan bi mu, ahomegyebea akonnwa tententen si hɔ. Ahomegyebea akonnwa no mu, foam nan da so. Ebi yɛ fitaa, ebi yɛ brown. Cenre table si mfimfin. Nkanea sensan wiem.

Mmeranteɛ bi gyina afidie kɛseɛ bi so. Mmeranteɛ no mu dodoɔ no ara apagyapagya wɔn nsa. Mmeranteɛ no mu bi hyɛ asraafoɔ atadeɛ. Mmeranteɛ no nso mu bi kura frankaa. Frankaa no ahosuo yɛ kɔkɔɔ, tuntum ne ahaban mono.

Mmofra bi tete teeblo ɛne akonwa ho wɔ ɛdan bi mu. Mmofra no mu dodoɔ yɛ mmarima, mienu ɛyɛ mmaa. Abofra baako ɛte hweelkyɛɛ mu. Teeblo no so no buk deda so, mmofra no bi kita twerɛdua. Wɔ teeblo no ase no baage bi si aseɛ.

Nnipa mpempem bi tete paake bi so. Nnipa no mu bi gyinagyina hɔ. Wɔde ban asi wɔn anim. Ban no anim no, amatwofoɔ akukuda mmeɛnsa gyina hɔ. Twene kɛseɛ si wɔn anim. Amatwofoɔ no mu baako de ne nsa agu twene no so. Amatwofoɔ no akyi no , nnipa no bi tete hɔ. Wɔte asɛsɛdwa so. Wɔde ntimapa asi wɔn mu.

Maamefoɔ bi wɔ bea bi. Wɔbɔ abowomu fitaa. Abowomu fitaa bi nso gu binom kɔn mu. Ebi nso tete ebinom ti. Emu nnan abɔ wɔn mu ase, emu mmienu kuta abowomu no bi.

Maame tutum bi fura ntoma gyina adaka mmienu ntam. Adaka no nea esi n'akyi yɛ fitaaa a yɛakyerɛw ho vote. Ghana frankaa tare ho. Baako nso si maa no anim a ɔde ne nsa ato so. Maame no nkyɛn nnipa bi tete akonnwa so wɔ hɔ.

Nkrɔfokuo bi gyina dɔte kɔkɔɔ mpata dan bi ɛnim. Ɛnkrɔfokuo no duduɔ yɛ ɛmmaa. Bɛɛma baako, bɛɛma no butu hɔ, nensa ɛda bokiti mu. Nipakuo no nyinaa ahusuo yɛ tuntum. Mmaa nom bi efura maayafi. Wɔnom efura ɛntoma pa. Bokiti esi hɔ, kyɛnsii esi hɔ, kulpɔt a kyɛnsii si so nso wɔ hɔ, enuanua wɔ nenkyɛn.

Nipa mmiensa bi wɔ dan bi mu. Ɛdan ne mu ahosuo yɛ fitaa ne tuntum. Enhweren asi nipa mmiensa n'akyi. Baako te akonnwa so. Nipa ne mmiensa no baako yɛ bɛɛma, baako yɛ ɔbaa ɛna baako yɛ abɔtɔfoa. Abɔtɔfoa no kuta ohunyini.

Nnipa mmiɛnsa bi gyina hɔ, afidie a yɛde kɔ ako si wɔn akyi, afidie no asɛe, atɛkyɛ wɔ nkyɛn. mmeranteɛ no ahofama nyinaa yɛ asraafoɔ ntaadeɛ, atuo kita binom, baage bobɔ wɔn ho.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bi wɔ dan bi mu. Ɛdan no mu ahosuo yɛ fitaa. Mmeranteɛ no mu bi gyina hɔ, ebinom nso te hɔ a machine kɔnkɔnsa yo bi si wɔn anim. Mmayewa mmienu bi de wɔn nsa asum wɔn ano a ahwehwɛniwa hyɛ wɔn.

Nnipa bi asesa line ɛwɔ dan bi mu. Ɛdan no mu no teevi bobɔ dan no ho wɔ hɔ. Nnipanom dodoɔ no ara yɛ nipa tumtum. Nnipanom dodoɔ no ara baage si wɔn anim. Ebi nso baage bɔ wɔn akyi. Ebi nso baage sensene wɔn ho. Nnipa no bi kuta mmɔfra.

Nnipakuo bi gyinagyina hɔ. Nnipakuo no nyinaa ani hwɛ nifa so. Nnipakuo no mu bi ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Nnipakuo no mu bi kuta tɛtɛphone a wɔre rekyerɛ adeɛ. Nnipakuo no nkyɛn no, abɛɛfo lɔɔre yi bi gyina wɔn nkyɛn. Abɛɛfo lɔɔre no ahosuo yɛ kɔkɔɔ ne blue.

Ɛdan bi mu a yahyehyɛ nnoɔma wɔ mu. Nnoɔma no bi ɛne nhwiren a ɛsi adeɛ so. Ahwehwɛ ɛbɔ dan ho. Kanea ɛwɔ hɔ. Wɔdrope a yɛhyehyɛ booku wɔ mu nso bi si hɔ.

Wɔ ɛdan bi mu, ɛdan n'ahosuo ɛyɛ fitaa. Wɔ ɛdan no mu no, nnipa nsia bi wom. Ebinom ahyehyɛ ntaade fitaa fitaa fi wɔn tiri so besi wɔn nan ase. Papa bi nso gyina hɔ, ɔhyɛ ataade tuntum. Adeɛ bi bɔ ne bo, ɔde ne nsa asɔ ne sisi. Nneɛma bi a ɛwɔ dan mu bi yɛ teebol ɛne kɔpo.

Ɛdan bi mu a yɛasiesie mu. Ɛdan no mu n'ahosuo yɛ fitaa na mpomma ɛwɔ hɔ. Ɛdan no mu nneɛma a yɛde asiesie mu no, ebi yɛ nhwiren, ebi yɛ akonnwa, ebi yɛ santa taeble a yɛde dua ayɛ a ɛsi dan no mfimfini. Ebi yɛ mfonini a gyata da so.

Lɔɔrekwan a lɔɔre sisi so. Lɔɔre no bi yɛ n'ahosu yɛ kɔkɔɔ ne tuntum. Lɔɔre kwan no kyɛn kwasea gyina hɔ. Lɔɔre no kyɛn kyɛn nso nnua nnua nso si hɔ. Adan adan nso sisi hɔ. Adan adan no yɛ abrɔsan, ɛsan nso yɛ glass nko ara.

Nipadodoɔ bi abɔ kyenku. Nipadodoɔ no mu bi apagyapagya wɔn nsa wɔ soro. Nipadodoɔ no mu bi kita frankaa wɔ soro a n'ahosuo yɛ ahabammono, kɔkɔɔ ne mfonin da mfimfini. Nipadodoɔ no mu bi abaabaa wɔn anum. Ɛbi nso so kuta tɛtɛfoon apagya wɔn nsa wɔ soro.

Ahoma bi a yasaen ɛwɔ hɔ. Ɛmbɛɛmua mienu egyina ahoma ne mu. Ɛmbɛɛmua ne bi so gyina ekyire. Ɛmbɛɛmua ne bi hyɛ glovs ɛwɔ wɔn nsa ebi so hyɛ wɔn ti. Ɛmbɛɛmua na ɔmo gyina ahoma n'ekyi so ebi so hyehyɛ glovs ɛwɔ wɔn sa ɛne wɔn ti.

Nkurɔfokuo bi kuta ɔtwe. Ɔtwe no ahosuo yɛ brown. Nkurɔfokuo no mu bi kuta kɔtɔkorɛ, ebi nso kuta abaa, ebi de abɔwomu fitaa abɔ wɔn tiri so. Nnua nnua sisi hɔ.

Bea bi a asuo kɛseɛ taa hɔ, hyeepo gyinagyina hɔ, hyeepo ne mu bi frankaa sisi wɔn so. Frankaa ne mu bi yɛ kɔkɔɔ, tuntum na geneen, bi nso yɛ akokɔsradeɛ. Nnipa kakraabi gyinagyina hɔ, mmienu reyi mfonin, baako ataade yɛ geneen.

Nkrɔfokuo bi wɔ bea bi. Nkrɔfokuo no bi aworɔworɔ wɔn ho. Nkrɔfokuo no mu bi yɛ mmofra. Ebi yɛ mmaayaa, na eboi yɛ mmranteɛ. Nnua esisi hɔ. Ɛhɔ, nsuo wɔ hɔ. Apata no ahosuo yɛ kɔkɔɔ, akokɔsradeɛ ne ahabanmono.

Nkurɔfokuo bi wɔ agoprama bi so. Nkurɔfokuo no mu dodoɔ no ara yɛ mmarima. Mmaa no yɛ kakraa bi. Nkyrɔfokuo no kita Ghana frankaa a n'ahosuo no yɛ kɔkɔɔ, akokɔsradeɛ ne ahabammono a tuntum da akokɔsradeɛ no mu. Ɔ dodoɔ no ara hyɛ kente atadeɛ ne trɔsɛse.

Hyɛn bi gyina beae bi. Hyɛn no mu mmienu yɛ fitaa. Ɛmu baako yɛ tuntum. Tuntum no na ɛhyɛ mfinfin. Hyɛn no akyi no, mm mm mmaamua mmienu rehyehyɛ nneɛma. Drum kɔkɔɔ hyɛ hɔ, ɛnna bɔtɔ baako nso hyɛ hɔ. Hyɛn tuntum no nkyɛn, maame bi kura mu a ɔso ɛ pan. Pan no, ade fitaa bi dam.

Nnipa nnum bi gyina lɔɔre bi ho, lɔɔre n’ahosuo yɛ tuntum ne nson ahosuo, nnipa ne mu ahosu yɛ tuntum, bi nso yɛ kɔkɔɔ. Nnipa ne mu bi gyinagyina akonnwa ho, bi nso kɛtɛ sɛ famu. Nnipa ne mu nnan gyina gya bi ho a dadeɛ atwa ho kanko ahyia.

Nkrɔfokuo bi gyina adidipono bi ho. Nkrɔfokuo no mu nan yɛ nkwaraa. Emu mmienu yɛ mpanimfoɔ. Baako yɛ ɔbaa. Baako yɛ barima. Nkrɔfokuo no akyi no, nnua sisi hɔ. Nkrɔfokuo no kyɛn, lɔɔre bi gyina hɔ. Aidipono no so no, nnuane sisi so. Kɔɔpo sisi so. Wɔn ahosu yɛ kɔkɔɔ.

Nniipa mmienu bi te kodoɔ mu. Kodoɔ no anim no, abɔfra bi kuta dadeɛ mu gyina anim. Kodoɔ no nkyɛn no, nnipa bi nso gyinagyina hɔ. Ɔkraman gyina wɔn anim. Wɔn akyi no, nnuannua sisi hɔ. Nnuannua no mu bi yɛ kube.

Keteke nan bi sisi hɔ. Keteke nan no, mmienu gyina benku, mmienu gyina nifa. Keteke no yɛ ahosuo yɛ fitaa ne kɔkɔɔ. Keteke no ntam no, nnipa no bi gyinagyina hɔ. Ebinom nso rekɔ. Ebi kuta wɔn traveling baage. Wɔn traveling baage no bi nso bɔ wɔn akyi.

Nsuo bi taa fɛm, nsensam bi wɔ ne nkyɛn. Nsensan no mu no nua nua sisi mu, nua nua no mu bi yɛ kube. Kube no bi wowa, ɛbi yɛ ntiatia. Mmɔfra bi gyina nsuo no mu, bɔɔlo ɛda wɔn anim, mmɔfra no ahosuo yɛ kɔkɔɔ ɛne tuntum, wɔn tiri nwii yɛ tuntum.

Dan bi mu a yɛapɛiti no fitaa, dan no mu yɛ fɛ pa ara yie. Ɛnneɛma a ɛwɔ dan mu yɛ akonnwa a yɛtena sio, ebi nso yɛ centre table, ebi yɛ TV, ebi yɛ mfoni a ɛbɔ dan ho, ebi nso yɛ nhwiren a yɛde asi table so a esi vconner baako.

Nkurɔfokuo bi gyina atɛkyɛ kɔkɔɔ bi mu, nkorɔfokuo ne mu dodoɔ no ara yɛ mmɔfra. Nkurɔfokuo ne mu, ɛmu mmienu yɛ mpanimfoɔ a wɔkita abɔfra baako nsa mu ne ɔ ne nan mu.

Mmeranteɛ bi gyinagyina hɔ. Mmeranteɛ no mu bi gyina afidie ho. Afidie no ho no, anwea gu hɔ. Sɛmɛnte gu hɔ. Mmeranteɛ no mu bi gyina nwea foforɔ bi ho a headpan kurano, sofi kura no. mmeranteɛ no mu bi abɔ duku akokɔsradeɛ. Ɛkyɛ hyehyɛ binom.

Asase watraa bi da hɔ. Nsu kɛseɛ bi da mu. Nsu kɛseɛ no so no, abɛɛfo twere bi da so. Abɛɛfo twere no so no, ahyɛn bi nenam so. Ahyɛn no bi ahosuo yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ tumtum, ebi yɛ fitaa, ebi yɛ akokɔsradeɛ, wɔ nsu kɛseɛ no so no, nwura bebree wɔhɔ, nnua sisi mu, nsuo kɛseɛ n'atifi no nnadeɛ nnadeɛ bi so gugu hɔ.

Nkurɔfokuo nnum bi wɔ dan bi mu. Wɔn nyinaa yɛ papafoɔ mpanimfoɔ. Wɔn nyinaa ahosuo yɛ tuntum. Wɔn nyinaa yɛ atenten na mmom wɔn mu baako yɛ tiatia. Wɔn mu baako kuta kyɛ a wɔde ato n'afuru so. Ɛmu baako yɛ ɔmanpanin bi a ɔyɛ Ghana panin baako a wɔfrɛ no Nana Akuffo Addo.

Wiemhyɛn bi si hɔ. Wiemhyɛn no ahosuo yɛ fitaa. Wiemhyɛn no nkyɛn nnipakuo bi gyinagyina ho. Wɔbɔ yare y kumfoɔ ahobammɔ wɔn an wɔ wɔn ano. Wɔn mu dodoɔ no ara kuta wɔn baage. Ebi bɔ wɔn akyi. Ɛmu baako hyɛ kyɛ tuntum. Atade brown hyɛ no. ɔkuta ne tuo wɔ ne nsam.

Mmaamua bi te esutadeɛ bi ano. Mmaamua no mu bi kotokoto nsuo no mu. Abosea wɔ hɔ. Aboɔ akɛseɛ nso wɔ hɔ. Mmaamua no mu bi kuta boolu. Boolu no bi nso so sisi nsuo no mu. Boolu no ho ahosuo, ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi nso yɛ ahaban mono, ebi nso yɛ blue.

Nkurɔfokuo bi gyina dan bi ho. Nkurɔfokuo no dodoɔ no ara yɛ nkwadaa. Nkurɔfoɔ no nyinaa ani kyerɛ papa bi so. Papa no kuta nhonini bi a ahoma sɔ soɔ. Papa no nso ɔ n'ani kyerɛ honin no. papa no yɛ nnipa tuntum. Mmɔfra no nyinara yɛ tuntumfoɔ.

Mmaa mmiɛsa bi te table bi ho. Mmaa mmiɛnsa no ahosu yɛ kɔkɔɔ. Mmaa mmiɛnsa no table a wɔte so ho yɛ fitaa. Ne nan yɛ tuntum. Mmaa mmiɛsa no kita graphic a wɔrehwɛ mu. Wɔ ɛdan no mu no, ewiase mfonyini bɔ dan no ho.

Nnipa mmienu bi kotow nsensan so. Baako yɛ panyinmu, baako yɛ abofra. Wɔn mmienu yɛ mmaa. Flawa pɔt esisi wɔn nkyɛn. Flawa pɔt ne bi ahosuo ɛyɛ ahabanmono, tuntum, kɔkɔɔ ɛna fitaa. Nnua nua sisi wɔn nkyɛn.

Maame bi gyina nnoɔma bi ho Maame no kuta bɔtɔ. Nnoɔma a maame no gyina ho no bi yɛ kyalewate. Maame baako retwam. Papa baako gyina a tɛtɛfon kura no. Baabi maame no wɔ no adan bebree wɔ hɔ. Adan no mu bi yɛ abrɔsan. Ebi yɛ efitia. Ebi nso yɛ kiosk.

Aberanteɛ bi te funu adaka mu. Aberanteɛ no ahosuo yɛ tuntum. Aberanteɛ atadeɛ a ɛhyɛ no yɛ fitaa. Aberanteɛ no abaa n'anum. Nipakuo bi gyinagyina n'adaka no ho. Ɛbi de hanketi repepa wɔn anim. Obi a ɔgyina ataka no nso ho de ne nsa aka aberanteɛ no bo.

Nkurɔfokuo bi wɔ dan bi mu. Dan nomu no, nkurɔfokuo no gyinagyina obi ho. Nnipa no da mpa so Nkurɔfokuo no hyɛ atadeɛ. Wɔn atadeɛ no fiti wɔn tiri so kɔsi wɔn nan ase. Ɛbi kata wɔn anim. Nkurɔfokuo no ntadeɛ no ahosuo yɛ fitaa ne blue.

Nnipakuo bi tete fam, nnipakuo ne mu dodoɔ no ara yɛ tuntum, ɛmu dododɔ no ara nso yɛ mmarima, ɛmu kakraabi yɛ mmaa. Kaa si wɔn nkyɛn, kaa no ho ahosuo yɛ tuntum.

Nnipa mmienu wɔ dan bi mu. Nnipa no mmienu gyinagyina hɔa a wɔremoemoe. Nnipa no mu baako kuta ntomago pepafoɔ dua gyina hɔ. Nnipa no nso mu b baako twere table bi ho a adeɛ kuta no. Nnipa no mu mmienu no, wɔhyɛ atade fitaa wɔ soro, blue wɔ fam.

Mmɔfra mmeɛnsa bi gyina nhwiren bi ho. Mmɔfra mmeɛnsa no ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Wɔn tirinwi yɛ tuntum. Mmɔfra mmeɛnsa no, ɛmu mmienu kita asesanwura a wɔde asa anwea no mu bi. Nhwiren bebree wɔ wɔn nkyɛn.

Nkurɔfokuo bi te lɔre bi mu. Nkurɔfokuo no lɔre no a wɔte mu no ahosuo yɛ ahaban mono. Nkurɔfokuo no mu bi yɛ aborɔfo, ebi yɛ abibifoɔ. Baabi a wɔwɔ no, nnua wowɔ hɔ. Nwura bebree wɔ hɔ. Gyata nso wɔ hɔ.

Nnipa bebiree gyinagyina beaeɛ bi. Wɔn nyinaa ahosuo tuntum. Ebinom kuta frankaa. Frankaa n’ahosuo yɛ ahaban mono ne fitaa, kɔkɔɔ nso wom. Emu dodoɔ no ara yɛ mmarima. Mmarima no bi nso a wɔkuta frankaa no mu bi gyina adeɛ so. Wɔn nkyɛn nnua sisi hɔ.

Nkurɔfoɔ bi gyina anwea kɔkɔɔ mu a ɛyɛ amena mu. Na amena no mu atɛkyɛ wɔ mu. Nkurɔfo korɔ no ho ayɛ fi. Nkurɔfo korɔ no mu bi kuta pipe. Nkurɔfo korɔ no mu bi hyɛ akyɛ. Nkurɔfo korɔ no mu bi kita pinkase.

Nkorofoɔ nsia te ɛhyɛn bi mu. Ɛhyɛn no ahusuo yɛ fitaa. Wɔn a ɛte ɛhyɛn no mu nyinaa aborɔfo, baako yɛ nnipa tuntum. Baabi a ɔmo wɔ no nwura wowɔ hɔ, gyata wɔ hɔ, sebɔ nso wɔ hɔ.

Maame bi gyina lɔɔre kwan nkyɛn. Nhyiren wɔ n’anim, maame n’ahosuo yɛ kɔkɔɔ, kyɛ hyɛ no, nhyiren ne bi ahosuo yɛ kɔkɔɔ, nhyiren ne yɛ fɛ pa ara yie. Kwan ne mu no, lɔɔre bi si, lɔɔre n’ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Afidie tetafoɔ yi bi nso sisi lɔɔre kwan ne mu.

Nkorɔfokuo bi ɛgyina ɛfie bi anim, nkorɔfokuo no nyinaa ani kyerɛ ɛfie no mu. Nkorɔfokuo no nyinaa ahosuo yɛ tuntum. Nkorɔfokuo no mu bi ntaadeɛ ɛyɛ tuntum, ɛbi yɛ fitaa, ɛbi yɛ kɔkɔɔ.

Nnipa dodoɔ bi dan bi mu, nnipa dodoɔ no ahosuo yɛ kɔkɔɔ, hɔn tirihwi yɛ tuntum, nnipa ne bi nso yɛ tuntum, mmɔfra wɔm. wɔahyehyɛ nnuane wɔ shelves so wɔ dan ne mu. Nnipa ne bi nso kita dwadi kaa wɔ wɔn ho, bi sisi wɔn anim, nnuane gugu mu.

Amana donkodonko bi mu a ɛhyɛn nnan si. ℇhyɛn no mu mmienu yɛ kɔkɔɔ a anwea gu mu, ɛna ɛhyɛn no mu mmienu yɛ akokɔ sradeɛ. ℇhyɛn no a ɛho yɛ akokɔ sradeɛ no etu ɛɛ ɛyɛ deɛ yɛde tu fam.

Nnipa mpempem mpempem wɔ hyiadan bi mu. Wɔ hyiadan mu no, agodie ahoma wɔ hɔ. Agodie ahoma no mfimfini no, nnipa mmeɛnsa bi gyina hɔ. Wɔhyehyɛ ntadeɛ nketenkete a mmɔfra mmienu kuta baako. Tatle belt kuta baako.

Nnipa bebree gyina coal tar kwan so. Nnipa no mu bi rekɔ mmirika. Afidie tetafoɔ bi nso ap si nkyɛn. Kwan no mfimfini no, ɛgya bubugyaa bi wɔ hɔ. Ɛgya bubugyaa no, nwisie kumoo firi soro.

Nkrɔfokuo bi gyina dan bi ho. Ɛdan no ahosuo yɛ ahabanmono. Nkrɔfokuo no mu bi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima. Nkrɔfokuo no mu mmaa no kutakuta kyiniiɛ. Nkrɔfokuo no gyinagyina selenda gas a yɛsan no one logologo line.